Aantu ohaya ningi uundama mbono haya tulamo oohi ndhono haya munu. Aantu ihaya kala we ta yasi ondjala nenge ta yasi omukaga, ohaya kala owala taya yugu oohi dhawo muundama moka yo tayali yo taya landitha wo.

Mongashingeyi okwa longwa omashina ngono haga longithwa kutya nee omiikunino nosho tuu. Ohaga longithwa nee nande okuteta uungwena, okuteta omwiidhi niinima yilwe oyindji. Ano aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu.

Aantu ohaya munu oondjuhwa mono haye dhi landele iikulya moositola yo taye dhi pe omeya kehe esiku. Ano ohaya kala ye dhi tala opo kadhi kwatwe komikithi, nenge ya kale taye dhi sile oshimpwiyu nawa.

Aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha omashina okulonga nomapya gawo, ano oku galagula evi opo lyi ninge epu, yo ya vule oku kuna mo iikunomwa yawo ya yooloka.

Aantu mboka yenna iikunino iinene ihaya tekele noonyala nenge nomayemele, ohaya tula mo owala ominino dhomeya ndhoka ngele ya patulula kopomba osho tadhi tekele ano dhi na oombululu dhu uka piimeno.

Aantu ohaya munu oohi. Aantu yamwe oye na oondama moka haya tula mo oohi dhoka haya kala taye dhi pe iikulya. Oogi dhino ngele dha koko ohaye dhi kutha mo, dhimwe e taye dhi tanda, taye dhi landitha dha kukuta, dhimwe taye dhi landitha oontalala.

Aantu mongashingeyi ihaya longowe noonyala, ano taya longitha omatemo, ohaya kongo owala oma mbakumbaku ngoka haga pulula momapya gawo opo yavule okukuna iikunomwa yawo.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya unene tuu momilonga. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga, oshoka ngele owa hedha popepi nasho, otashi vulu shi ku lye e to si. Owa pumbwa okukala wa kotoka, opo kuu hedhe popepi nasho.

MOshiwambo aantu ohaya teleke omboga oshowo oshimbombo, unene ngele omuntu a uka mondjila, aantu ihaya tula po omboga noshimbombo opo omuntu sho tayi mondjila a kale ena elago.

Aantu ohaya ningi uundama mboka haya tula mo oohi dhoka haya kala taya munu. Oohi dhino ohaye dhi tulile mo iikulya yo taya tulako oonete kombanda, opo ka ku ze omakola nenge iinamwenyo mbyoka tayi vulu oku dhi yuula mo dhi yi lye po.

Aantu ohaya ningi iikunino yayoolokathana mono haya vulu okukuna iimeno yayoolokathana ngaashi omatama nayilwe oyindji. Iimeno mbino ohaya kala tayeyi tekele nenge yeyi kune popepi nomeya opo kaayi se kenota.

Aantu mboka yena iikunino, miikunino yawo ohaya tulamo ominino dhomeya dhoka odho hadhi tekele iimeno yawo, oshoka inaya hala okukala taya ende miikunino yawo oshoka iimeno okwali ohayi kala iinene uunene.

Ino pumbwa owala okukala wu li megumbo, ashike ngele wa toola okathilinga koye, oto vulu okuya komahala ga yoolokathana opo wu ka tale uushitwe. Ngoye wu ka tale uuwanawa wo kombanda yevi.

Aantu ohaa longitha omashina oku teta omwiidhi, omanga monale aantu oyali haya longitha omamwitho, nenge taya tudha nokuli noonyala dhawo yoyene.

Moshilongo shetu omuna omahala omawanawa, hono omuntu to vulu okuya wuka talelepo, ano wukuuve ombepo yimwe, toyiko omasiku gontumba. Oho vulu nee oku yako nookahewa koye nenge nookume koye osho wo naakwanezimo yoye.

Mokuti ohamu kala iinamwenyo yayooloka ngaashi , oongolo, oondjamba, uumenye nayilwe oyindji mbyoka itahi vulu okukala mokati kaantu, ano oto vulu okukala to keyi talela po una toyi nande okEtosha.

Pooha nomeya oha pu kala ya yoolokathana ngaashi uudhila. Uudhila mbono wa yoolokathana oha wu kalapo nee tawu kongo iikulya wo tawu tala ngaa pamwe oohi tadhi ya popepi dhi wundjololemo.

Aantu ohaamunu oondjuhwa mono haakala yena iikuku yoondjuhwa iinene, ndhono haye dhilandele iikulya. Hayedhipe iikulya mbyono hayeyi landa moositola yo tayedhipe woo omeya.

Aantu ohaya munu oohi mono haya ningi uundama nenge oondama, taya tula mo oohi ndhono haya kala taya tekula. Aantu nee ngaashi aatalelipo ohayeya yeye yatale oohi, nkene tadhi tekulwa nankene tadhi pewa iikulya.

Aantu ohaya munu iinamwenyo ya yooloka ngaashi oohi, mono haya kala yena oondama haya tulamo omeya taya tulamo oohi dhawo, nopethimbo ngele dhakoko ohaye dhi kuthamo opo yedhi landithepo.

Ngele owa hala oku tala eshito, oto vulu okuya koondundu wuka londeko e to tala nkene etango tali ningine. Oto vulu nokuli okwii thanekeleko, ohaku kala nohaku zi omathano ga yela nawa.

Aantu ohaya ningi uundama wawo mbono haye wu topola eta ya tulamo oohi. Oohi ohaye dhi takamitha, taye dhipe iikulya, yo taye dhi tala wo opo kaadhi kwatwe komikithi, dho kaadhi like mo kaatondi.

Kehe omuntu naashoka ehole. Aantu ohaya munu iinima yayoolokathana, iinamwenyo yayoolokathana ngaashi, oombaka, oondjuhwa nosho tuu. Mono haye dhitekula taye dhipe iikulya.

Mongaashingeyi aantu oye na uunongo mono haya vulu okunduluka iinima ya yooloka haya vulu okunduluka uundama mboka kutya nee owo ku yogela nenge owo ku tula oohi oha ya nduluka iinima ya yooloka oyindji mbyono haye yi landithapo.

Aantu oye hole oku talelapo, ohaya talelepo omahala ga yooloka opo ya tale nkene uunshitwe wuli, ya tale nkene evi lyetu lya yambekwa.

Aantu yamwe ohayaningi oofaalama mono hayatulamo uundama uushona mono hayatulamo oohi. Oohi ohayedhi munu tayedhipe iikulya yo tayedhi takamitha opo kaadhikwatwe komikithi.

Antu ohaya tekula iinamwenyo ya yoolokathana, mbyono haya kala taye yi sile oshimpwiyu. Yamwe ohaya tekula oombaka, yamwe oondjuhwa nosho tuu. Ohaya kala nee taye yipe iikulya yo taye yi etha yikakonge iikulya yoyene.

Aantu aalongitha omambakumbaku okupulula. Opo mboka taya pulula ya vule okulonga po. Omambakumbaku gamwe ohaga futwa omanga gamwe ogayo yene.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shomokuti, ondjamba oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo oyindji. Ondjamba oya nika oshiponga unene ngele yahindwa kaantu, ashike ethimbo limwe ngele oweyi adha mombepo ombwanawa oto vulu nokuli oku kala popepi nayo.

Kehe mondoolopa ohamu kala mu na oondundu, hono aantu yamwe nokuli yehole okuya yaka londe ko opo yiiyuthe omagulu. Yamwe taya yi nokuli yaka tondoke, opo ya kale ye na uukolele.

Ngele owahala oku kala wuna egumbo lyoye ta li monika nawa, landa iipundi mbyoka yalongwa miiti, nenge miipilangi, eto landa woo oshitaafula shoka shalongwa moshiti, nenge moshipilangi, oha yi kala tayi monika nawa lela, negumbo oha li kala lyi li pomuthika go pombanda.

Aantu ohaya munu oohi, mono haya ningi uundama taya tula mo omeya e taya kala taye dhi pele mo iikulya yayooloka kehe esiku. Ohaye yi landa moositola.

Aantu yamwe opo yi imonene iiyemo, ohaya kunu uumeno wawo mbono haye wu kunu muunayilona mbono haye kewu landitha ohaya kunu nduno iimeno ya yoolokathana.

Mongashingeyi okwa longwa omashina ga yoolokathana ngono ha ga longo miikunino. Iikunino yongashingeyi oha yi tulwa oothayila opo yi kale ya gamenwa koonte dhetango.

Aantu ngele taya kwata oohi, ohaya tulamo onete momeya. Ngele yedhi kwata yamwe nokuli ohaya ka ninga uundama momagumbo gawo, opo ya vule okudhi muna yo ya kale taye dhi landitha.

Aantu oye na uundama moka haya munu oohi. Aantu ihaye dhi tekula, e taye di yuulu mo ye kedhi landithe po, ya vule okumona mo iiyemo. Yo yamwe taya ikutha wo omukaga.

Aantu oye hole oku iyuvitha nawa, mono haya yi komahala ngono omawanawa, hono thimbo limwe inaaya endako nale, taya kala taya tala uushitwe nkene wuli.

Aantu ngele ta ya kwata oohi, ohaya longitha iilongithomwa ya yooloka ngaashi: oonete, uundjolo nsht. Yamwe nokuli ohaya munu oohi momadhiya, moka haya dhike oonete, dhi kale dha dhingoloka oohi.

Aantu ohaya kwata oohi yo etaye kedhilanditha po, opo ya vule okumona iiyemo. Opo ya vule okulanda iikulya, iikutu yawo oshowo okufuta oosikola dhoyana.

Aantu mboka yena oofaalama oonene dhiikunino ihaya longo nuudhigu, ohaya longitha owala omashina oshoka thimbo limwe oshikunino oshinene unene naantu itaya vulu oku longamo.

Aantu ngele taya kwata oohi olundji ohaya longitha oonete oshoka oonete odho dhili omukalo omupu oku kwata oohi ano ihadhi mana po ethimbo unene dhafa uundjolo niinima yilwe.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga unene ngele sha hindwa, ashike natango ohashi vulu okukala mokati kaantu. Iinamwenyo mbika unene ohayi adhika miikunino yiinamwenyo ngaashi mEtosha.

Oondjuhwa wo odhili pamaludhi gaali pena oondjuhwa oondumentu oshowo oondjuhwa ookiintu ,ondjuhwa ondumentu ondjoka hayi ithanwa ekondombolo ,ekondombolo ohali igi unene ngaashi ngaa shuuka kongulasha poone mpeya ohali igi nangoye oto mono kutya okwasha.

Aantu oyendji ohaya munu oohi . Oohi odhina oshilonga nayi oshoka oha dhi liwa dho oha dhi vulu woo okulandithwapo kumonike oshimaliwa.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi unene komilonga, komafuta nosho tuu. Ohaya kwata nee taya longitha oonete, uundjolo oshowo iiyaha nokuli. Shampa yedhi kwata, yamwe oha yedhi tanda yo ta yedhi landithapo opo ya monemo iiyemo.

Aantu mongashingeyi oya hala okukala yena uukolele ,onkene ohaayi ya kamatuke koondudu. Moondudu ohamu kala muna uundjila mboka hawu matukwa kaantu mboka, ano haya kala nokuli yashanga kutya otay a tameke peni nootahulile peni noshinano shithike peni shoka taya tondoka.

Moofaalama ohamu zi iikunomwa yayooloka ngaashi, iilya, omakunde, omapungu, oofukwa nayilwe oyindji mbyoka hayi vulu okukunwa mo kaantu.

Aantu ohaya ningi uundama moka haya tula mo oohi, opo ya kale taye dhi tekula. Ohaye dhi tulile mo iikulya mbyoka haya landa moositola, opo kaadhi se kondjala.

Aantu ohaya munu iinamwenyo ya yooloka. Yamwe ohaya munu oohi. Ohaya kala taye dhi tulile mo iikulya yo taya kala taye dhi tala unene ngaa omeya, ngele ga kaka taya tula mo ngoka ga yela.

Owa hala okutameka ongeshefa? Ku wete kutya oto tameke ongeshefa yashike? Inda wu ka lande uuyuhwena e to ningi oshikuku shoye shoondjuhwa, e to kala to landitha oondjuhwa dhoye opo wi imonene iiyemo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka shomokuti. Mokuti ihamu adhika owala oondjamba ashike ohamu vulu woo okwaadhika oonduli niinamwenyo yilwe oyindji. Iinamwenyo mbino ihaya kala mokati kaantu ashike oto vulu ngaa okushi adha shili mokati kaantu, yimwe oya nika oshiponga nayimwe inayi nika oshiponga.

Aantu oyena iikunino yayoolokathana. Yena iikunino yoombonga osho woo iikunino yiiyimati. Aantu ohaya tekele nee iimeno yawo opo yimene nawa, kutya nee otaya longitha ominino dhomeya nenge otaya tekele kuyo yene.

Aantu oha yaka talelapo komahala ga yoolokathana ano nangoye ino pumbwa okukala wu li megumbo inda wu kuuvepo ombepo yimwe oto vulu okukatalelapo komahala ngaashi komafuta nenge komilonga hoka toka tala uunshitwe sho wu li.

Mongashingeyi okwa longwa omashina ngoka haga vulu oku tala iimeno nkene ta yi mene. Ano mongaashingeyi aantu iha ya longo nuudhigu, ashike oha ya vulu owala oku longitha omashina, ngoka haga thaaneke kehe shimwe.

Aantu yamwe ohaya ningi iikunino yoonyanga, mono haya kunu oonyanga dhawo ndhono ngele dha koko nenge dha thiki pethimbo lyokuteywa ohaye dhi teya mo yo taye ke dhi landitha, opo yi imonene mo iiyemo.

Aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka oya nduluka po omashina ngoka haya longitha opo ya kune iimeno yawo. Opo ya kale yena eteyo ewanawa, yo iimeno kayi tukwe nenge yi kale ya nika ngaa ombepo, oha ye yi kunu nee ye yi tula momahala ngoka ga gamenwa osho woo ngoka geli paundjolowele.

Aantu unene aagundjuka ohaya lombwelwa noku ithanwa, opo ya ye koopoloyeka ndhoka hadhi kala miitopolwa yawo, opo kaya kale owala ye li momagumbo.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku oku opaleka, oku kuthapo omwidhi oshowo oku pulula ano omuntu ino pumbwa oku longa nuudhigu.

Aantu ohaya munu oohi mono ngele oohi dhono odhili medhiya ohaya dhikemo nee uutenda opo oohi dhikale mehala limwe. Ohaya kala nee taye dhipelemo iikulya yo tayedhi takamitha woo.

Iikulya yoohi ohayi landwa moositola. Ano aantu mboka haya munu oohi, ohaya ka landa iikulya moositola opo ya vule oku palutha oohi dhawo dho kaadhi kwatwe kondjala dhi sepo, ashike dhi kale dhi na omwenyo.

Aantu ohaya ningi uundama mono haya tulamo oohi. Oohi ohaya kala tayedhi tekula sigo dhakoko, opo yedhi kuthemo yo yekedhilandithepo, yo yavule woo okumonamo iiyemo mbyono taya vulu okwiikwathela nayo osho woo oyana.

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha oonete. Ohayayi ne komadhiya uunene ngele okuna efundja omumvo ngoka. Ohayayi komadhiya taya yiko noonete taya kwata oohi. Oohi ndhono dhimwe ohaye dhilanditha po opo yamone mo iiyemo kutya ne odha telekwa nenge oombihu.

Miitopolwa yimwe nenge moondolopa dhimwe omuna omamanya aano omamanya ngono giilonda go omanene. Aatalelipo oye hole ne okuyako ko yakatale nkene eshito lyopala ohayithanekeleko ne yo tayakuthamo omathano ngoka opo yakale tayi dhimbulukitha kehe ethimbo ngele ye gatala.

Aantu ohaya vulu okumuna oohi mono haya ningi uundama haya tula mo oohi tayedhi topola shikwatelela kutya ohi ndjino oyo ludhi luni. Ohayedhi pe iikulya yo taya kala ya kotokela aatondi yadho opo kayedhi kuthe mo.

Aantu ohaya kwata oohi dha yooloka momilonga yo dhimwe taye ke dhi tekula, taye ke dhi ningila uundama mono taya kala taye dhi tulile mo iikulya, opo kaadhi se kondjala.

Aantu unene mboka yeli koowambo ano aawambo ohaya lile momalilo. Omalilo ohaga tungwa noombale haga tungwa unene kaakulupe, yamwe nokuli ohaye galanditha kaantu.

Aantu oyena oofaalama dha yooloka, oofaalama dhoondjuhwa, mono haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa ohaye dhi tekula, dho dhimwe taye dhi landitha po, dho dhimwe ngele dha vala omayi taye ga landitha po wo.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku nenge iipululo okupulula momapya gawo, ano shiikwatelela kutya mpa tapulula opwatya ngiini oshoka kembakumbaku ohaku tulwa omatemk gayoolokathana kutya nee etemo lyoku pulula mongwena nenge oondyoka lyoku pulula mpoka puupu.

Aantu ngele taya ningi iikunino uunene tuu iikunino mbyoka inene. Omuntu nenge omuniilonga ngoka elimo iha vulu naana oku tekela iimeno ayihe mbyoka onkene ohaya tulamo ominino dhomeya ndhoka dhe enda piikuno opo dhi vule oku tekela iimeno ayihe.

Omuntu ino pumbwa owala okukala kehe ethimbo owuli megumbo . Owapumbwa wo okukala watalelapo omahala gayoolokathana. Komahala gamwe ihaku futwa nokuli iimaliwa oyindji , oto yi owala topopi kutya owahala okukala mo omasiku gangapi.

Miitopolwa oyindji nomoondoolopa odhindji ohamu adhika oondundu mo ohamu adhika wo omamanya. Unene ngaashi moVenduka omuna oondumdu odhindji, osho wo omamanya. Koondundu hono ohaku adhika iinamwenyo ngaashi oondjima.

Mo Namibia namo omuna woo oondunda . Aatalelipo unene mboka yaza kiilongo ya yoolokathana oye hole okuya ya tale oondundu nkene dhili . Taye dhi thaaneke yo ye kuulukile woo yakwawo mboka ya thiga kiilongo yawo.

Koondundu oha ku kala iinamwenyo oyindji. Moondundu ohamu kala wo uundjila mbono wa ningwa po kaantu hono aantu haya ende. Aantu yamwe nokuli omo haya ka tondoka.

Aantu okwa li haya longitha owala oonyala miikununo yawo okulonga, ashike mongashingeyi aantu oya huma komeho, aantu paife ohaya longitha omashina, haya longitha oonete niinima wo yilwe.

Omuthigululwakalo gwaAwambo aakulukadhi osho woo aasamane oyena iizalomwa yawo mbyoka haya zala ano haya zala oondhelela. Iikutu mbino ohaye yi zala uunene piituthi ngaashi poohango naambyoka woo yomanyanyu yilwe.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka shomokuti. Ano ihashi kala momagumbo sho ihashi tekulwa kaantu. Ngele owa hala oku yi mona oto vulu okuya miikunino yiinamwenyo ngaashi kEtosha.

Aantu yamwe oyena iikunino iinene. Miikunino mbyono ihamu longwa we kaantu ashike ohamu longwa owala komashina oshoka iikunino iinene lela. Aantu ohaya kala owala taya takamitha omashina ngoka.

Mondoolopa kehe olundji ohamu kala muna oondundu. Koondundu hoka ohaku kala iinamwenyo yayoolokathana ngaashi omayoka, oondjima nayilwe. Omuntu ngele toyiko owapumbwa okukala wakotoka opo kuulike nenge kuuponokelwe koshinamwenyo shontumba.

Aantu oye hole okulya uutoye. Omuntu ta vule oku telka oshimbombo she eta teleke omboga ye oshsowo ondjuhwa ta kala ena ondjengo a lye uutoye

Aantu yamwe ohaya vulu nohaya takamitha iinamwenyo nenge iimuna mbyoka yoongombe. Ano oyena oofaalama mono muna oongombe. Oongombe thimbo limwe nokuli ohaye dhi landele omwiidhi ngele omumvo ndono inaku lokwa nawa.

Aantu yamwe ohaya munu oohi mono ha yedhi takamitha tayedhipe iikulya yo taya kwashilipaleke kutya itadhi lika mo nenge dha adhikemo kaatondi yadho.

Monale aantu okwali haya longitha omake okulonga momapya nenge miikunino yawo, ashike moongashi ngeyi aantu ohaye longitha omashina, omambakumbaku nayilwe opo yalonge miikunino nomomapya gawo.

Moondoolopa odhindji mo Namibia ohamu kala muna oondundu. Koondundu hono thimbo limwe ohaku fikwa ngele okuna omwiidhi ogundji. Oshoka okuna iilikama yimwe mbyono hayi vulu oku zako etayi yi momagumbo gaantu ngoka geli popepi noondundu.

Aantu oyena uunongo wa yooloka mono haya vulu oku nduluka oosikopa niinima wo yilwe. Iinima mbino ngele yeyi ndulukapo yamwe ohaya tula momagumbo gawo opo gakale taga monika nawa omanga yamwe haya landitha opo ya monemo iiyemo.

Omagumbo goshiwambo ogo omagumbo ngoka ga tunga ga tungikika , momagumbo mono oto adhamo onduunda ndhoka dha tungwa noohozi dhoo odha tungwa niiti tadhi tungwa woo noodhopi.

Aantu oyendji oyena iikuku yoondjuhwa. Ohaya vulu oku dhi landithapo nenge sho tadhi vala omayi , omayi ogo haga landithwapo . Oondjuhwa ohadhiliwa woo.

Aantu yamwe ohaya tekula iinamwenyo mbyoka yomokuti ano hayeyi sile oshimpwiyu. Yamwe ohaya tekula nee iinamwenyo ngaashi oondjamba unene ngaa ondjaba ngele oyasi etayi thigiko okandjamwena kayo.

Oondundu ohadhi adhika moondoolopa oshowo miitopolwa ya yooloka. Aantu oye hole okuya ya katale yo ya ka tondokeko wo oshoka, hono ohaku kala kuli nawa omuntu oto iyutha momagulu lela.

MoNamibia omuna omahala ogendji go ku talelapo, omuntu ngele owahala wu kuuvepo ombepo yimwe, otovulu okuya komahala huka, toyi unene ngaa mo mafudho eto ka talelapo, opo wu iyuvithe nawa naakwanezimo yoye.

Ongadu oyo oshinamwenyo shoka shanika oshiponga noonkondo, oshoka ohayi kala momilonga unene ngaashi kiitopolwa ngaashi yokavango unene otuuvu aantu yalikapo koongadu ngele yali taayogo kooha dhomilonga.

Aantu ngele yamana okutayapo iilya yawo mepya nokoyi yungulapo ohaye yitula muugadhi mugadhi mono ohaya siikileko ee taya kolongako neloya opo iilya mbyoka kaayi tukwe yo kaayiyakwemo woo koombudhi.

Oondjamba, oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Oya nika oshiponga, ashike unene owala ngele ya hindwa. Ngele owe yi adha ya geya otayi vulu okuhanagula po kehe shimwe.

Aantu ohaya munu oohi dha yoolokathana mono haye dhi kwata eta ye dhi tekula, yoo taa kala nee taye dhi landitha opo ya mone mo iiyemo mbyono taa vulu okufuta nayo oosikola dhoyana oshowo okulanda iikulya.

Ino pumbwa oku kala to mono iihuna nenge to monitha iihuna iimuna yoye. Ashike oto vulu oku yi landela iikulya ano aantu yamwe ohaya tete omwiidhi nomashina ngono haya landitha, ano inda wu ka landele iimuna yoye omwiidhi ngoka.

Aantu mba yena iikunino kutya nee iinene nenge iishona ohaya tekele iimeno yawo, ohaya vulu oku kongitha omunino ngono haya tula kopomba yo taya kala taya tekele piimeno yawo.

Aantu mongashingeyi ihaya siwe ondjala yamwe ya mona uunongo koosikola, yamwe yena uunongo ya valwa nawo. Ohaya totopo ne iikunino yawo mono haya kunu iikunomwa ya yooloka mbyoka haya ikwathele nayo.

Aantu ngashingeyi ihaya longo we noonyala, ano ihaya longo we mepya taya papula noonyala ashike ohaya futu owala oshowo oku landa omambakumbaku ngono haga pulula momapya gawo, opuna omambakumbaku ngoka go papangelo oshowo ngoka go paumwene.

Aantu ohaya kala ye na uundama wokumuna oohi. Ohaya kala mo nee ye na mo oohi dha yooloka, ano dhomaludhi ga yooloka, dhono haye dhi tulile mo iikulya yo taya kala ya kotoka opo kaadhi kuthwe mo unene kaatondi yadho ngaashi omakola.

Aantu ohaya zi kiilongo niilongo tayeya okutala uunshitwe unene tuu moshilongo shetu Namibia. Ohaya ende noohauto dhawo, moohauto dhawo ohamu kala uutenda mboka ngele tayayi komahala ngaashi koondundu omo haya lala.

Monale aantu oya li haya tungu oondunda dhawo taya longitha omwiidhi oshowo oondhopi ndhono dha ningwa neloya yo taya kolonga mo nduno mondunda, ashike mongashingeyi uuyuni owa huma komeho naantu ohaya tungu oongulu.

MoNamibia omahala ogendji gamwe omuna owala oondundu niihwa hono haku kala iinamweyno ya yooloka ngaashi omayoka, oondjima nosho tuu

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu. Okwa longwa omashina ngoka omanene, omambakumbaku ngoka omanene ngoka haga vulu okulonga moofaalama dhawo haga vulu okukutha mo omwiidhi, okupulula nosho tuu.

Aantu mboka yena iikunino iinene, ihaya tekele iikunino yawo noonyala, ano nomayemele nenge nomandini, ashike oha ya longitha ominino dhomeya dhono haya tula miikunino yawo, e tadhi kala tadhi tekele ku dho dhene ngele kopomba kwa patululwa.

Yamwe oye na oofaalama dhoondjuhwa mono haya munu oondjuhwa. Ohaye dhi landele iikulya e ta ye dhi pe omeya kehe esiku opo kaadhi se kondjala oshowo kenota.

Momilonga ohamu adhika iinamwenyo ya yooloka ngaashi oohi oshowo oongandu. Oongandu odha nika oshiponga unene ngele aauntu oya kala taya hedha popepi nomeya yo inaaya tala nawa.

Aantu yamwe oye na oofalama onenenene dhoondjuhwa mono haya munu oondjuhwa oha ya landa nee iikulya yoondjuhwa opo kaadhi se ondjala yo taya kala taye dhipe omeya opo kaadhi se enota.

Aantu ohaya ningi uundama moka haya tula omeya etaya tula mo uuhi uushona mboka haye wu kwata momilonga nenge komafuta Ohaya kala ne tayewu tulile mo iikulya opo wukoke, dho ngele dha koko tayedhi landitha po opo yamone mo iiyemo.

Moondoolopa odhindji omuna oondundu, aantu yamwe ohaya yi ko yekiidhewule yo yekiiyuthe momagulu. Ano taya londo yuuka pombanda opo kaaya kale ye na omagulu gena omazigudhe.

Monale omuna omahala ogendji go omawanawa muna omahala hono tovulu wuka uve ombepo ompe hono kuna woo ehalao moka tovulu okulala.

Mongashingeyi aantu oya longa nenge oya ndulukapo omashina omanene ngoka ogo haga longo moofalama. Omuntu ngele okuna ofalama onene kutya oyoomboga oha longo nenge oha landa omashina ngoka ogo haga kala taga tala nenge taga tekele oshowo oku sila oshimpwiyu iimeno ye.

Okuna oondundu, koondundu hono ohaku kala omamanya omanene ino pumbwa okukala uunene to ende popepi nago oshoka thimbo limwe ohaga tondoka ko go geku dhengewo.

Aantu oye hole oohi, ano ohaya yi nee yaka kwate oohi, shampa yedhi kwata yamwe nokuli iha ydhi dhipaga oha yedhi kwata dhina omwenyo, e ta yedhi ningile uundama mono taya kala ta yedhi munu. Ohaya kala ta yedhi pe nee iikulya.

Aantu ohaya munu oohi dha yooloka ndhoka haye dhi ningile uundama wadho. Ohaye dhi tulile mo omeya yo taya kala taye dhi pele mo iikulya, opo kaadhi se kondjala.

Aantu ohaya kala ye na oofaalama dha yoolokathana mono yamwe ye na oofaalama mono haya kunu iikunonwa yawo ohaya kunu mo iikunonwa ngaashi oomboga noshotu. Iikunonwa mbino ngele ya adha okutewa oha yeyi landitha opo ya mone mo iiyemo.

Oto vulu okuya wuka talelepo komahala hoka tovulu sho wu li ko owatala nkene etango ta li ningine. Ano ohaku kala lela kuna notaku monika nawa, nomathano ngele owiithanekeleko, ohaga kala taga monika nawa. Shono otashi kupe ethano ewanawa kombinga yuushitwe.

Aantu ohaya munu oohi mono haya ningi uundama e taya tulamo omeya, taya tulamo ne oohi dhawo dhono dhayoolokathana e tayakala taye dhitulilemo iikulya, ngele ne dhakoko ohaye dhikuthamo e tayakala tayedhi teleke opo yiikuthe omukaga nenge tayalanditha

Aantu mboka yehole okutala uunshitwe oye hole okuya komahala ga yoolokathana ethimbo limwe ota ya yi koondundu hono taya ka tala owala eshito nkene oondundu dha tholomwapo yo taya tala wo omamanya oha ya kala ne taya thaaneke.

Monena okwalongwa omashina omanene ano aantu ihaya longo we nuudhigu kutya nee okuteta omwiidhi, eshina opo lili. Embakumbaku opo lili lyokupulula nakehe shimwe opo shili.

Uushintwe osho oshinima oshiwanawa. Aaantu oyendji oyehole okukala taya tala uushintwe, ano mpoka pwaziza nawa na oyehole nokuli okwiithanekela po, oshoka ohapu zi omathano gayela nawa go otaga monika nawa.

Aantu monena ihaya longo we nuudhigu oshoka, paife oyena uunongo mboka yewu likola kuza koosikola, ano ohaya longitha omashina opo iikunomwa yawo yimene nuupu yo yavule wo okukala yena etewo ewanawa.

Aawambo ohaya pungula iilya yawo mbyoka ya kutha momapya muugandhi. Mongashingeyi yamwe nokuli ohaya landa uugandhi mboka woonayilona, oshoka mboka hawu tungwa noombale ethimbo limwe ohawu lika po kuuhwa.

Momeya ohamu kala oohi dhayoolokathana aantu ohayedhi kwata mo dhimwe tayedhi munu, yamwe tayedhi lipo, yamwe tayedhi landitha opo yamone mo iiyemo.

Mongashiingeyi okwa longwa omambakumbaku oshowo omashina omanene ngoka haga vulu okulonga miikunino nenge oku teta omwiidhi aantu ihaya longo we nuudhigu oshoka omashina ngoka ye ga ningila oshipu lela.

Opuna woo oofaambulika mono aantu haya munu oohi, ano haye dhi tekula manga uuhi uushona sigo dha ningi oonene. Ngele dha koko taye dhi kutha mo, e taye dhi landitha po, opo yamone mo iiyemo.

Eshito oshinima oshiwanawa ngiini, aantu ohaayi ya katale nkene eshito lyili, yamwe yehole iye okutala oondudu, okutala omamanya ngoko haga kala gashitwa nawa.

Aantu mboka yena iikuku yoondjuhwa yamwe oyendji oyatameka owala nuuyuhwena, ano omuntu halanda uuyuhwena we mboka takala tatekula ano tewu landele uukulya mboka hawu liwa kuuyuhwena sigo wakoko waningi oondjuhwa omuntu takala ena oshikuku she shoondjuhwa oshinene.

MoNamibia omuna omahala ga yooloka hono aantu haya yi yeki uvithe nawa komahala gomayi nyanyudho. Kumwe hono aantu ohaya yiko momafudho opo ye ki yuvithe nawa yo yeku uve ombepo yimwe ompe.

Aantu yamwe oye na iikunino yomabanana moka haya kunu mo omabanana. Ngele ga adha okutewa, oha ye ga kutha mo yo taya ka landitha opo yi imonene mo iiyemo mbyoka taya vulu okwiikwathela nayo.

Aantu ngele yakunu iilya yawo momapya, ohayeyi teyamo, ano taya longitha oombele okuyi teyamo, yo tayeyi tula pomalupale. Nongele yakukuta, ohayeyi dhengepo, nomongaashingeyi nokuli yamwe ohaya longitha uushina, nokonima ohayeyi yelepo.

Monale aantu oyali owala haya longitha omatemo, okulonga momapya gawo. Kakwali nokuli kuna nomashina ngoka haga vulu okumeneka iimeno. Ashike mongaashingeyi, uuyuni wahumu komeho, omashina geya, aantu ogo taya longitha.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo oshoka monale aantu oyali haya longitha omatemo. Inda wu ka lande embakumbaku lyoye nenge hiila embakumbaku lyoye opo wupulule epya lyoye.

Aantu ohaya munu oondjuhwa dhono haya kala taye dhipe iikulya kehe esiku oshowo omeya. Ngele dha koko noye wete kutya odha gwana oku landitha ohaye dhi landitha po opo ya monemo iiyemo mbyono hayi ikwathela nayo noku kwathela wo aakwanezimo yawo.

Aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi ndhoka haya tula mo meya etaya kwatamo oohi dhawo ngele yedhi kwatamo thimbo limwe ohayedhi fala muundama uushona yo ya tale natango nkene taye dhi munu.

Moondoolop dhimwe omu na oondundu ngaashi mOvenduka omo dhi li lela. Koondundu ohaku kala oondjima ndhono ngele dha sa ondjala hadhi zi ko e tadhi ya mokati kaantu.

Miitopolwa oyindji nenge moondolopa odhindji omu na oondundu moka hamu kala iinamwenyo yayooloka ngaashi omayoka, oondjima nosho tu. Omuntu oto vulu okuya wuka talele po koondundu hoka.

Aantu yamwe ohaya ningi iikuku yoondjuhwa mono haya kala taye dhitulilemo iikulya mbyono hadhili nosho wo omeya ngono hadhinu. Ohaye dhilanditha nee opo yiimonenemo iiyemo.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku mokupulula momapya gawo, oshowo okukutha mo omwiidhi opo ya vule okukuna mo iikunomwa ya yooloka ngaashi iilya, omakunde, omapungu nosho tuu.

Aantu inaya pumbwa ashike okukala aluhe yeli omagumbo, ashike otaya pumbwa yakale taya talelepo omahala ngoka gayoolokathana. Omahala ngano gamwe ogeli komilonga, gamwe oge li komafuta , hono omuntu tovulu okukala wuli memahala moka tozi mo nande omasiku gane , ngoye tokala to penduka owala to tala nkene efuta lili.

Mombuga namo oha mu adhika iinamwenyo yayoolokatha, ngaashi uumenye niinamwenyo yilwe. Mombuga iha mukala omuloka lela, mo iha mukala omeya, ano omeya oha ga kala unene pomahala omashona.

Mo Namibia omuna omahala ga yooloka, omahala omawanawa hono aatalelipo naambono yehole oku katala mpeya naampeya yehole okuyako yo yeki iyuthe nawa oshowo yeku uve ombepo yimwe

Aantu mboka yena ofaalama ohaya vulu okukuna iikunomwa yayooloka ngaashi omatama nayilwe oyindji. Ngele yeyi kunu ohayi landitha opo yavule iiyemo yawo, mbyono taya vulu okwiikwathela nayo.

Aantu ngele taya yi komahala gamwe hoka taya katalelapo nenge taya katala uushitwe. Uunene ngele kakuna hoka taya kalala ohaya yi nuutenda wawo, muutenda moka omo haya lala opo yiigamene kiinima yayooloka.

Aantu ohaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo, dhono hadhi piti piimeno ano kehe poshimeno otapu piti omunino. Yo taya patulula nee kopomba go omeya taga tondoka nee gu uka piimeno.

Aantu oyena iikunino yiikunomwa yayooloka ngaashi iikwamboga, moka haye yi tekele kehe esiku, e taye yi sile oshimpwiyu opo kaayi tukwe nande okuupuka, yo kaayi like woo koondjuhwa.

Aantu oyena iikunino yawo ya yooloka mono haya kunu iinima ya yoolokathana kombanda yiikunino yawo yiimeno yawo ohaya tula ko oonete opo iimeno yawo kayi se unene koonte dhetango.

Aantu mboka yena iikunino iinene . Ohaya tulamo ominino dhomeya ndhoka dhikale odho hadhi tekele iimeno yawo. Ano ihaya vulu oku tekela koonyala oshoka iikunino yawo ethimbo limwe ohayi kala iinene unene.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka shanika oshiponga. Omuntu ngele otoyi komilonga oto kunkililwa opo wukale wuli uupathi oshoka unene komilonga oko haku kala oongaku na itoyi monenepo naana oto mono owala wa kwatwa nale.

Aanafalama aantu yena uunongo ngele taya kunu iikunomwa yawo ihaye yi kunu yili mumwe, ohaye yi kunu ya topoka, kehe yimwe yili pehala lyawo.

Miitopolwa oyindji oshowoo moondoolopa odhindji omuna oondundu oshowoo omamanya. Oomamanya ngono ohaga kala giilonda nethimbo limwe ohaga gu, onkene ngele tweende popepi nago oto kunkililwa opo kuukale wuli unene popepi oshoka otali vulu okungoongola eta li kudhenge.

Aantu oyehole oohi, uunene pethimbo lyefundja nenge ngele omvula yaloka lela, ohaya yi komadhiya, komatale nosho wo komilonga opo yakakwate oohi dhoka dha etelelwa kefundja.

Aantu mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu. Ano ihaya longitha we oonyala okulonga momapya gawo. Ashike okwa ndulukwa omambakumbaku ngoka haga pulula momapya. Ano embakumbaku ndoka ohali vulu okuhiilwa etali futwa yo taya pulula omapya gawo.

Aantu yamwe ohaya munu iingulu, ohaya ningi nee iigunda yiingulu mono omo hayi kala nohaye yi pe nee iikulya kehe esiku, opo kaayi se kondjala.

Aatalelipo ngele taye ya okutalela po moshilongo, ngele taya katalela po pomahala gayooloka ohaya pewa oohauto mono taya ende. Oohauto ndhono ohadhi kala dhagamenwa nongele yeli mo ohaya kala yagamenwa.

Aantubohaya ningi oondama mono haya tula oohi ndhono haya kala taya tekula. Oohi ndhino ohaye dhipe nee iikulya kehe esiku opo kaadhi se kondjala, yo taya kala yedhi kotokela unene omeya, ngele oye wete kutya omeya oga fa ga luudha, otaye ga kutha mo opo ya tule mo gamwe.

Omagumbo gaawambo nenge gokowambo aantu ohaye ga dhike niiti ano ohamu kala muna oondunda dhoohozi, tamu kala muna egumbo lya dhikwa nawa niiti.

Moondoolopa odhindji omuna oondundu. Oondundu nenge koondundu hono ohaku kala iinamwenyo ya yoolokathana, ano ngele toyi ko owa pumbwa okukala wa kwashilipaleka kutya owa gamenwa.

Aantu yamwe ngele taya kwata oohi ngele ethimbo ndono okuna efundja, ohaya kwata nokuli noonyala nenge nomayemele oshoka oohi ohadhi kala tadhi tondondoka kehe pamwe. Ano ngele okuna efundja omumvo ngono aantu ihaya kala yena omukaga, oshoka oohi opo dhili lela odhindji.

Aantu ohaya ningi uundama moka haya tula oohi dhoka haya tekula , oohi dhoka ngele dha koko, ohaye dhi kutha mo yamwe taya ningi omweelelo yo yamwe taya ke dhi landitha opo ya monemo iiyemo.

Aantu ohaya landitha iikunomwa yawo mbyoka ya za momapya gawo, haya landitha nee iilya, oofukwa, omakunde, iilyawala, noyindji yindji. Ano omuntu kala wuna oshikunino shoye opo wu kale nangoye to landitha.

Aantu mboka hayamunu oohi, ohayakalanda iikulya moositola. Ano moositolaa namo ohamuvulu woo okulandithwa iikulya yoohi. Dhokaa hayivulu okukwathela oohi.

Aantu ohaya longitha omashina miikunino yawo. Ano aantu mongashingeyi oyahuma komeho ihaya longowe nuudhigu, oshoka okwalongwa omukalo omupe gwokulongitha omashina okukuna iikunomwa yawo.

Aantu ohaya munu oohi ndhono haye dhi tula muundama mboka ha yavulu oku longitha oothayila opo ya ningepo nenge yete po uundama mboka. Oha yedhi pele mo ne iikulya opo kadhi se kondjala.

Aantu ohaya longitha okukwata oohi iinima yayooloka ngaashi omayemele, iiyasha , oonete, uundjolo nosho tuu ano opo yakuthepo omikaga.

Aantu yamwe ohaya munu oongombe. Moongombe ohamu zi omahini ngoka haga kandwa. Ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa yo ohayi vulu wo okulandithwa, ano tayi ningwa ohaha, opo aantu yi imonene mo oshimaliwa shawo.

Moshitopolwa nenge noondoolopa ya Venduka omo moka unene to adha oondundu. Koondundu huno ohaku kala kuna oondjila osho woo omapola ngono ga ningwa po noohauto ndhoka hadhi yi ko ano dhi hole oku ya ko. Aantu yamwe ohaya yiko nokuli taya ka tondoka.

Muundama woohi ohamutulwa oohi dhayooloka kutya ne ookangulu nenge odhimwe dhi ili, dhoka aantu haya vulu okudhilanditha po yamonemo iiyemo.

Aantu ohaya longitha oonete dhokukwata oohi. Yamwe nokuli ohaya kwata owala noonyala unene ngele ku naefundja dho oohi tadhi tondoka owala kehe pamwe.

Aantu yamwe ohaya munu oongombe. Oongombe ohadhi kala dho ondoka unene pethimbo mpoka pena omwiidhi lela ano iikulya mbyoka tadhi vulu okulya. Ngele omumvo ngono inakulokwa lela iinamwenyo mbika ohayisipo nenge yikale tayi ehama lela tayi tumbwa.

Momeya ohamu kala iinamwenyo ya yooloka ngaashi oohi. Aantu yamwe nokuli ohaye dhi kwata mo e taye kedhi ningila uundama wawo moka omo taa kala taye dhi tekulile. Ohaya kala nee taye dhi pe iikulya.

Aantu ohaya tekele iimeno yawo taya longitha ominino dhomeya. Omunino ohagu ende piimeno go tagu tekele uuna kopomba kwapatululwa.

Miitopolwa oyindji ngaashi mOvenduka omu na oondundu. Unene ngele opo to ende mo lwotango, tango oto popithwa koondundu ndhoka odho to mono tango. Koondundu hono ohaku kala iinima, iinamwenyo ya yoolokathana nohaku kala ku na iihwa.

Mongaashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu nenge oya ninga omashina ngoka haya longithwa, kutya nee oya longa momapya gawo, moofaalama dhawo opo ya vule oku Kuna. Ano ngono haga vongakanitha evi opo li ninge epu.

Mo Namibia omuna oshimeno shoka hashi ithanwa Welwitchia. Oshimeno shika ohashi kala mombuga . Sho shene mpa hashi kala ihapu kala omuloka golela ashike omidhi dhasho omile nohadhi vulu okunana omeya.

Aantu ohaya ningi uundama mono haya tulamo oohi dhono haya kala taya munu kehe nee okandama ohaya kala tula edhina opo ya kale yeshi kutya mokandama muno omuna oohi dhili ngiini nongele oyedhipa iikulya nenge inayedhipa .

Aantu ohaya munu oodjuhwa. Oondjuhwa dhimwe oontokele na dhimwe oondhoka woo dhafa dho shiwambo lela. Ohaya ningi nee iikuku yoondjuhwa, mono haya kala taye dhi pe iikulya, yo thimbo limwe tadhi ziko wo kiikuku dhika hadhe dhoodhene.

Ino kala tosi omukaga ,ninga oshikunino shoye shondjuhwa otovulu owala oku ka landa uundjuhwena ngweye tokala towu tekula sigwo tawu ningi oondjuhwa onene ngweye tokala tomonoko omayi.

Aantu mba haya munu oohi ngele odhili medhiya ohatu dhike mo oonene opo dhi kale dha kondekela oohi pehala limwe. Opo a vule oku kala tedhi pele mo iikulya dhili pehala limwe mpoka.

Aantu oyena oofalama moka haya munu iinamwenyo yayooloka. Yamwe oyena oofalama dhoondjuhwa mono haye dhimunu taye dhisile oshipwiyu. Ohaye dhilanditha nee, yo yamone mo iiyemo.

Monamibia omuna omahala ga yoloka hono omuntu tovulu okuya wuka talelepo ,ano ohoyi ne tokakalako omasiku gwontumba tuvupo okambepo ngoye totala wo ushitwe .

Aanafaalama yoohi ohaya ilikolele oshimaliwa una ya tekula oohi dhawo e ta ye dhi tula momalandithilo yedhi landithe po koshigwana.

Omikalo dhayooloka mono aantu haya kwata oohi, aantu yamwe ohaya kwata oohi taya longitha oondjolo, yamwe ohaya longitha iishongo nayamwe ohaya longitha oonete.

MoNamibia otuna mo uunafaalama wayoolokathana ashike uunafaalama mbono tawu dhana onkandangala uunafaalama woongombe. Aanamibia oyendji oyeli aanafaalama yoongombe.

Aanafaalma yuunamapya paife ohaya longitha omashina goondjundo yopombanda okulonga omapya gawo yiimonene iilikolomwa neteyo lili nawa, ohaya longitha omashina go kupulula osho wo okukuna noku teya.

Ofaalama yoondjuhwa oyo yimwe yo moofaalama ndhoka aanangeshefa haya vulu okwiimonena mo oshimaliwa meendelelo, mono tovulu okulanditha oondjuhwa, uuyuhwena nenge omayi ndele eto mono oshimaliwa.

Uunafalama wiikwamawawa inawu kwatela mo ashike oondjuhwa, ndele owa kwatela mo wo iikwamawawa ngaashi oonguti, oombaka, oonkanga niikwamawawa oyindji yindji.

Uushitwe wAfrica uuwanaw ngiini ohawu nana aatalelipo okuza kiilongo yokondje yomafuta yeye ya tale nkene Africa tali monika nawa onge omakuti efuta nenge omashala mono muna iinamwenyo.

Sha nakulya osha nakulonga. Uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela. Aawambo ohatu longo momapya mono shampa nduno iilikolomwa yetu ya kukuta nawa ohaku ya eteyo moka hatu teya iilya e tatu yi tula moontungwa hatu dhi ithana oondudhi tudhi fale komalupale manga inaayi yungulwa.

Sho ehumo komesho tali pula komesho aanafalama oyendji nayo wo otaya pula komesho ngashingeyi aantu ohaya longitha ominono tadhi tekele iimeno yawo ngaashi oofalama oonene.

Uunafaalama inawu kwatelamo ashike iinamwenyo ngaashi iikombo, oongombe nenge oondjuhwa, ashike owa kwatelamo woo noohi dhomomeya. Aanafaalama yamwe oya ningi oofaalama dhawo dhoohi mono haya tekula oohi opo ya landithe yo yi imonene oshimaliwa.

Miilongo oyindji yomuAfrika, aantu oyendji ohaya hupile muunamapya nuunimuna, mono aanafaalama haya ningi iikunino, taya kunu iikwamboga oshowo iimeno ya yoolokathana, e taya landitha, yo ya mone wo iipalutha yawo yene.

Otuna iimeno yimwe ya pumba nohayi adhika shike pomahala gamwe. Iimeno yatya ngeyi ohayi eta aataleli po okuza kiilongo yoko kule yo iimeno yatya ngeyi oyina omauwanawa ogendji ngaashi oku kuthwa nenge oku longithwa onga omiti.

Aanafaalama nayo paife oya huma komeho. Ihaya longo we nuudhigu okulongitha omatemo, ndele ohaya longo owala nomashina okutekela, okuhelela noshowo okutonatela iimeno yawo.

Namibia oku na omakuti ga yambekwa shono geki ga siikilila iinamwenyo yi ili noyi ili. Momakuti omuna iinamwenyo mbyono yili ya nika oshiponga oshowo mbyono inayi nika oshiponga ngaashi uumenye. Iinamwenyo ya tya ngeyi oyili wo hayi nana aatalelipo okuya moNamibia.

Omayoka nago ohaga tekulwa ngaashi iinamwenyo ayihe. Omayoka ogeli pamaludhi ogendji ngaashi oontoka, omapili noshotuu. Omayoka ogo iinamwenyo iikokoloki ngono ganika oshiponga noyina uuzigo uuna lyekuli otashi vulika nokulinwuye konakupila.

Otuna okukwatelapo uunshitwe ano tukalekepo omakuti niimeno yetu yomokuti. Uuna wakepo oshimeno shimwe tsika wo oshikwawo opo kaatumbugaleke.